Bipuɣunsi ayi ŋo maa yino nyɛla ŋun pamdi yino maa zuɣu o nuhi zaaha ni o nini zaaha biɛla yino maa zuɣu maa ni ka o pamdi o zuɣu maa ka ʒi kuɣu zuɣu

Niriba ŋɔ maa nyɛla ninvuɣu shɛba ban galisi pam a lihi bi nyaanga ha a nya laayis sa bi nyaanga maa laayis maa jaba dibaa ayi shɛli bɛla n ŋɔ polo ka shɛli gba bɛ yaɣali n ŋɔ ka bi.

kpe n-ŋɔ maa nyɛla du' shɛli bɛ ni maali ka di gahim viɛnyɛlinga bɛ zaŋ teebulinima n zaŋ zali n zaŋ pilaasiki chayanima n zaŋ pahi di zuɣu kapunima nyɛla din tam ni maa ni ka bolifu shɛŋa din nyɛ bolifu viɛla viɛla ka bolifunima maa nyɛ din gahim m-be zuɣusaa maa